Ku lubalama lw'ennyanja kuliko umbrella mpitirivu, kuliko ettaka eggulumivu era nga ku ttaka lino waggulu kuliko amayumba. Ku ludda olulala waliwo ppikippiki esimbyewo ng'esibiddwako ebintu ebiri mu bbookisi. Ku mabbali ga ppikippiki eno waliwo omuntu eyeebaseewo ayambadde engoye eza bbulu.

Mu kkubo ery'ettaka, entugga esala okuva ku ludda olumu edda ku ludda lulala. Mu kkubo lyerimu waliwo omusajja ali ku ppikipiki avuga. Ku ludda lw'ekkubo olulala, eriyo ensiko erimu omuddo ogwa kiragala, erimu n'emiti emimpimpi. Entugga eno erina langi bbiri: enjeru n'enzirugavu era ng'erina obulago buwanvu ddala.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

Kkalina eserekeddwa n'amabaati amanyufu eriko akapande akaddugavu akawandiikiddwako ebigambo by'Olungereza mu langi enjeru. Wansi ku kkalina eno waliwo amaduuka abiri, erimu lisiigiddwa langi emmyufu wandiikiddwako ebigambo by'Olungereza ebyeru eddala lisiigiddwa langi eya kyenvu. Mu maaso g'amaduuka gano waliwo ente enzirugavu erimu amabala ameeru era ku mabbali g'amaduuka gano waliwo ebizimbe ebirala.

Ku nnyumba ey'ettaka watuddewo abaami babiri, omu atudde kkatebe omulala atudde ku jjinja, ennyumba eno nzigule era nga ku ddinisa ly'ennyumba eno waliwo leediyo. Mu mabbali g'ennyumba eno eriyo engoye eziteekeddwa ku waya. Abasajja bano omu ayambadde bbuutusi n'ekkooti n'essaati eya bbulu munda, omulala ayambadde ekkooti nzirugavu n'essaati eya kyenvu munda.

Ku ttale waliwo ensolo mpitirivu, we ziyimiridde omuddo mukalu; ku ttale we ziri ku ludda olulala eriyo emiti, ensolo zino ziyina ebirevu, ziyina amayembe ageweseemu, ensolo zino zeefaanaanyiriza ente.

Omusajja akuliridde mmyaka atudde emabega w'ekyalaani. Ekyalaani kino kiriko langi enzirugavu ne langi enjeru era nga waggulu w'ekyalaani kino wateekeddwawo wuzi enzirugavu era nga ku ludda olulala olw'ekyalaani wateekeddwako olugoye olwa bbulu omukwafu. Ku mikono gy'omusajja ono ayambadde akakomo akaddugavu era ng'ayambadde n'essaawa, ayambadde gaalubindi ayambadde n'enkofiira ku mutwe.

Entuga eyimiridde ku ttale, ewanise obulago ku mabbali gaayo ku ludda olulala eriyo ensolo endala eziyimiridde.

Emabega w'emmeeza esiigiddwako langi ya kyenvu n'eya bbulu omukwafu era ng'ewandiikiddwako ebigambo mu langi emmyufu n'enjeru mu lulimi Olungereza etuddeyo omukyala eyeebikkiridde okuva ku mutwe. Ku mmeeza eno kuliko ebitabo mu langi emmyufu. Emabega w'omukyala ono eriyo langi esiigiddwayo eya kyenvu n'emmyufu era ng'okuliraana omukyala oyo waliwo edduuka eriggule.

Mu kibangirizi ekirimu obusubi obungi era ng'obusubi buno bukalu, waliwo ekkubo era waliwo entulege nnyingi ezitambula, entulege eno nsolo erabika bulungi erimu amabala ameeru n'amaddugavu, nsolo ya ku ttale